Igwinyiso remene mene varumbwana vedu vanosisa kufundiswa maringe ngezvekuchengetedza kana kuti maringe ngeku chengetedza utano hwavo kuitira kuti vazoziya kudzi riritira ramangwani.

Varumbwana vanosisa kufundiswa maringe ngezvewutano vachiri vadodori. Izvi zvakanakira kuti vanokura veyiziya zvakanakira utano.

Zvikora zvavarumbwana zvakanaka maningi ngekuti kuzvikora kwona ikweyo ndokwavanofundiswa kuti vazokona kuchingamidza vantu vakuru mukati mwenharaunda yavangadi veigara

Zvikora zvava rumbwana zvinosisa kunge zviri pasinde nendau dzatingadai teigara kuti varumbwana ava asazohamba mimango mukuru kutsvaka zvikora zvo.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabakosha yambo mukati mwendaramo dzedu uye kuzvikora uku kunosisa kufundiswa varumbwana ava kuti vazokona kudziriritira ramangwani ravo.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kuwa zviri padhuze ngendau dzatingadayi teyigara, izvi zvinodetsera kuti varumbwana vasazohamba mimango mikuru kutsvaka zvikora zvona izvozvo.

Igwinyiso rememene kuzvikora zvevarumbwana zvikora zvakaba atikoshera yaamho mukati mwenharaunda dzatingadai teigara, kuzvikora kona ikweyo kuno fundisa varumbwana mabasa akanaka.

Igwinyiso remene mene zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabaatikoshera maningi mumuganga matinogara ngekuti zvinosisa kufundisa varumbwana ava kuti vakone mabasa mukati mwehupenyu hwavo.

Nyamashi uno tinoona kuti zvikora zvevarumbwana zvikora zvakambanaka yampho nekuti zvinofundisa varumbwana vana ava kuti vakone kuzviriritira ramangwani ravo.

Tikaenda kuzvikora zvevarumbwana, tinogumeyo tosvika varumbwana veifundiswa kuti vazokona kuzodzinyorera mazina avo kuti mangwani vaumbe nyika.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mendau dzatingadayi tiyigara. Zvinosisa kuva zviripasinfe yekuti mukati mendawo ye yatinogara kuti varumbwana vasazohamba mimango mikuru kuyenda kuzvikora kona ikweno.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mwendau dzetingadai teigara ngekuti zvikora izvi zvinotidetsera kutichengetedzera vana vedu pona apo patinenge taenda kumushando.

Nyamashi unowu tinoona varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vadetsereke yaambo. Kuzvikora ikona ikweyo kunosisa kunge kune vafundisi vanofundisa huntu hwakanaka kuvarumbwana.

Tikaningira muzvikorawo varumbwana anosise kufundiswa maringe ngehunhu uye kuti vakone kuzochingamidza vantu vakuru kwavari.

Ngekuti varumbwana chiro chakanaka mukati mwendaramo dzevabereki. Vabereki vanosisa kuenda kunofundisa varumbwana vavo kuti vazokona kuzochengeta vabereki vavo neramangwani.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka yaambo mukati mwentaraunda dzatingadai teigara, ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana ava kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru.

Zvikora zvevarumbwana mukati mwemuganga zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinovafundisa kuti vakone kunyora mazina avo mukati mwendaramo dzavo.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mwemuganga yatingadai teigara ngekuti zvikora izvi zvinosisa kuti fundisa maringe ekuti vana ava vanobatwa sei.

Igwinyiso remene mene zvikora zvinofundisa varumbwana zvakanaka maningi mukati mwemuganga ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana vedu hunhu.

Tikaringira kuzvikora zveva rumbwana tinoona kuti kune vafundisi vanofundisa vantu mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo kuti vazokona zviro zvakati kuti kusiyana.

Varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora ngekuti ndiko kwavano fundiswa zvakasiyana siyana mukati mwendaramo dzavo uye kuno detsera maningi.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kuakwa muntaraunda dzetingadai dzakatimomotera ngekuti varumbwana ava, havasisi kuhamba mimango mikuru kuenda kuzvikora kwena ikweyo.

Igwinyiso remene-mene, zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabaanaka maningi mukati mendau dzatingadai teigara, ngekuti zvinotidetsera kuchengetedza varumbwana tirikumishando.

kuzvikora kwevarumbwana kwakanaka maningi ngekuti kuzvikora kwona ikweyo ndiko kwavanofundiswa mabasa enyara dzavo kuti vazokona kudzuriritira ramangwani ravo .

Igwinyiso remene-mene tikaona kuti nyika ineyi irikuvakwa ngevantu vakafunda. Hino varumbwana vedu vanosisa kuenda kuzvikora uko kwavanokwanisa kudetserwa kuti vakone kufunda.

Kuzvikora zvepadera tinoona kuti varumbwana vedu vanouya veiziya zviro zvakasiyana siyana kubudikidza nekufundiswa kwavangadai vei itwa muzvikora mwona umomo.

Ngekuti kuzvikora kunofundiswa varumbwana kana kuti majaha nemhandara mushando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo ngeii ndaa tinoona kuti kuzvikora kwakabaanaka yaambo.

Tika ningira nyamashi unowu tino ona kuti zvikora zvapa dera zvinogadzira mishando kuva zhinji vanga dai vari mundaraunda yona yoyo uye zvikora izvi zvino sisa kuti betsera kuti tione ndaramo yaka naka

Igwinyiso re mene ku zvikora zvepa dera ndiko kunobva madhokoteya ama gwani ku zvikora uku kunofundiswa mishando yakati kuti kusiyana zvichinge muntu ungadai weida mushando wakadini.

Nyamashi unouyu tinowona kuti kuzvikora, zvepadera kwakanaka maningi ngekuti kunogadzira ntaramo yemuntu kuti azokwanisa kuzvichengeta ramangwana rake.

Nyamushi tinoona varumbwana vanoenda kuzvikora . Varumbwana ava vanosisa kuzotiriritira ramangwani kubudikidza ngekuti vanenge vafunda zvemandorokwati.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti kuzvikora kwakanaka maningi ngekuti kunoita kuti vantu vafunde maringe ngebasa ravangadai veida kuzoita mukati mwendaramo dzavo.

Tinganingira mukati mwendau dzatinogara tinoona kuti mune zvikora zvakati kuti kusiyana zvikora izvi zvinosisa kuti detsera pona apo patinenge teida kuti varumbwana vedu vakwanise kufunda.

Ngekuti zvikora zvepadera zvakanaka maningi, zvikora izvi zvinosisa kuti detsera ponapo patinenge teitsvaka mishando kuti tikwanise kuzoshanda muzvikora umu kufundiswa varumbwana.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti kuzvikora zvepadera kunosisa kufundiswa vantu maringe ngemushando dzavangada kuzoshanda pona apo pavanenge vakura.

Igwinyiso remene mene zvikora zvepadera zvakakosha yambo ngekuti zvinonasirira vantu vakuda kupinda munyika kuti vakone mishando ichazova detsera muupenyu hwavo

Igwinyiso re mene mene zvikora zvepa dera zvikora zvakabai naka yambo ngekuti zvino fundisa vantu kuti vazokone ku fumisa nyika ya mangwani uye vakone kuzodzi shandira.

Zvikora zvapadera zvakanaka yampo ngekuti zvinonasirisa kuti vantu vakone kuzozvishandira ramangwani ravo uye vave vantu pane vantu nekukona kugarisana nevamweni zvakanaka.

Tikaningira zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwendaraunda dzatinga dai teyigara ngokuti zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone kuzvishandira.

Kuzvikora kunosise kufundiswa van kuti vantu vadziriritire ngezveutano hwavo vantu vanosise kuziya zviro zvakawanda zvinoita kuti vantu vasabatwa nehosha dzemahala.

Zvikora zvepadera zvakabanaka yaambo nekuti kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyanan inosanganisira mishando yenyara dzavo.

Zvikora zvepadera zvakabanaka yaamho ngekuti ndiko kunobva madhokodheya amangwani kana vafundisi vachazotifundisa mangwani

Tikaringira muzvikora zvevarumbwana vati kurei mbicgana, tinoona kuti kunofundiswa vanthu ava, kuti vakone kudzingwarira, uye vakone kuzoshanda mishando yakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti kuzvikora kwakakosha maningi ngekuti tinoita kuti mundai yatinodai teigara mbavha dzisawanda uye matsotsi asawanda.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi zvakanaka maningi mukati mwentharaunda ngekuti zvinoita kuti vantu vasaite mbavha mundau yakona.

Tikaringira kuzvikora zvevarumbwana ngeavo vachiri kutemwa dzinobve ngazi, kwakanaka maningi nekuti kunofundiswa mishando yakati kuti kusiyana. Kunofundiswa varumbwana ava kuti vakone kusona.

Zvikora zvinoenda varumbwana vati kurirei zvakanaka maningi ngokuti kuzvikorakwo vanokona kugarisana nevamweni zvakanaka uye ndiko kunobva shamwari dzakanaka.

Zvikora zvevarumbwana vati kure mbichana, zvinosisa kufundisa vantu ava kuti vazokona kuzvishandira mishando yavanoita ngenyara dzavo, mundaramo mwavo.

Nyamashi unoo tikaningira mukati mwendau dzezvikora zvemajaha nemhandara dzichiri kutemwa dzinobve ngazi tinoona kuti vanofundiswa mishando yakasiyanasiyana yenyara dzavo.

Tinganingira nyamushi unou tinoona kuti zvikora zvinofunda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi zvakanaka maningi mukati mwemuganga ngekuti zvinoite kuti varumbwana ava vasazoita mbavha.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vakabudirira mukati mwendaramo dzawo, inyaya yezvikora kwavakabva. Kuenda kuchikora kwakanaka ngekuti unofundiswa zvakawanda.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvinofundwa majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi dzinosisa kufundisa vantu ava mabasa enyara dzavo.

Zvikora zvevarumbwana vati kurei mbichana zvakanaka maningi ngekuti kzvikora kwona ikweyo kunofundiswa varumbwana ava kuti vakone mabasa enyara dzavo.

Ngekuti kuzvikora zvepadera kunofundiswa varumbwana kuti vakone kuzdzishandira mishando iyo yavangada kuita mukati mwendaramo yavo neiyi ndaa tinosisa kunge teidetsereka isusu kuti tiendese varumbwana vedu kuzvikora.

Igwinyiso remene remene zvikora zvepadera kunofundiswa vantu kuti vakone kudziriritira ramangwani ravo uye vakone kuzoona ndaramo yavo kuti ingaenda ngepari vakone kuzvidetsera mundaramo.

Igwinyiso remene mene vantu vanoenda kuzvikora zvepadera ndiva vachazova ramangwani redu saka vanosisa kuita hupenyu zvakanaka kubudikidza.

Igwinyiso remene-mene vanthu tinosisa kuenda kuchikora kuti tiende kundofundiswa zviro zvakasiyana siyana zvinozotidetsera mukati mwendaramo yatichazorarama pamberi.

Zvikora zvatinoona mumiganga zvakanaka pavarumbwana vedu, kana kuti majaha nemhandara, ngekuti zvinoita kuti vantu ava vaone zvekuita, kuti vasazoita mbavha.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinobetsera varumbwana vedu. Kuti vakone kuzodzishandira ramangwani ravo.

Igwinyiso remene-mene tikaringira kuzvikora tinoona kuti kuzvikora kunofundiswa vantu mabasa enyara. Akaita sekukona kuvaka kana kukona kusona hembe.

Igwinyiso remene-mene, zvikora zvepadera zvakanaka maningi, ngekuti zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone kudzingwarira, ramangwani ravo, kuti vazoshanda mishando yavangadai veida.

Kuzvikora zvepadera zvikora zvakatikoshera yambho ngekuti kuzvikora kwona ikoko ndikwo kunobva madhokodeya ndikwo kunobva vafundisi vanozotidetsera mukati mwendaramo dzedu.

Igwinyiso rememe mene zvikora zvepadera zvakabatikoshera yambho ngekuti zvikorq izvi zvinodetseredza kuti tikone kuzoita mishando dzakasiyana siyana mukati mendaramo dzedu zvinosanganisira kuva vafundisi.

Gwinyiso remene mene zvikora zvepadera zvakabatikoshera yaambo mwukati mwentaraunda dzatingadai teyigara, ngekuti zvikora izvi zvinosisa kufundisa vantu mishando yavanoda kuzoita pona pavanenge vaku..

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwendau ngekuti kuzvikora kona ikweyo ndiko kwatinofundiswa kuti tizokona kudzishandira mushando wenyara dzedu.

Nyamashi unowu tikaringira kuti zvikora zvepadera zvakafundisa vantu vanganai, tinoona vantu vakawanda maningi. Zvikora izvi zvinofundisa mabasa enyara kuti vantu vazokona kudziriritira.

Zvikora zvepadera zvinoendwa nemajaha kana ana mai nana baba zvakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti nyika yedu irambe yeisimukira.

Igwinyiso remene-mene kuzvikora zvepadera ndikwo kunobve mishando yekati kuti kusiyana ngekuti kuzvikora kona imweyo vantu ava vanofundiswa kuti vakone kuzozvishandira.

Tikaringira kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanokona kuendeyo kuti vazofundiswa ngemishando yavangada kuzoita mukati mendaramo yavo mangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa majaha nemhandara. Kuti vakwanise kuzoita mishando yavangadai veida mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera kwakabaakosha yaampho ngekuti kunoite kuti vanthu vafundire mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo dzawo.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwenharaunda ngekuti zvinonasira mishando mukati mwendau yona iyoyo kuti vantu vakwanise kuzoriritira mhuri dzavo .

Tika ningira nyamashi unowo tino ona kuti vantu vano sisa kuenda ku zvikora zvepa dera kuti vazotiitira madhokoteya a mangwani kana kuti vafundisi va mangwani.

Zvikora zvapa dera zvaka naka maningi ngekuti zvino sisa kufundisa vantu maringe ngemi shando dza vanoda kuzoita pona apo pavanenge vakura kuti vazo riritire muri dzavo dza mangwani.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera ngekuti zvikora izvi zvinotipa ndaramo yamangwani kubudikidza ngekutifundisa mishando iyo yatingada kuzoita.

Tikaringira nyamashi unouyu kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vabudirira mukati mwendaramo dzavo. Kubudikidza ngezviko izvi zvakavafundisa mishando yavanoda kuzoita.

Muzvikora zvepadera zvikora zvakanaka maningi mukati mwendaramo yedu ngekuti zvinosisa kutifundisa maringe nemishando dzatingada kuzoita pona apo takura.

Igwinyiso remene mene eee zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu vano gumeyo kuti vakone kuzo zvishandira mushando waanoda kuzoita ramangwani ravo.

Nyamashi unouyu tinoona kuti kuzvikora zvepadera vantu vazhinji wanoende kuti wazokwanisa kuzoshanda mishando yakasiyana siyana ramangwani ravo.

Zvikora zvepadera zvakabanaka maningi mukati mentaraunda ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vakwanise kuzodzishandira mabasa avenge veida mukati mwendaramo yavo.

Kora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwendaramo dzedu ngekuti zvikora izvi zvinotifundisa kuti tikone kuzodziitira mushando dzenyara dzedu mangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo ngekuti zvinosvitsa kuti detsera isusu mbune vanhu kuti vantu tikwanise kuzodzishandira mushando wenyara dzedu mukati mwendaramo yedu.

Zvikora zvepadera zvikora zvakatikoshera yaambo ngekuti kuzvikora uko kunosisa kufundiswa vantu vanogumeyo kuti vakone kudzishandira mabasa amangwani avo.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaambo ngekuti zvinosisa kutifundisa maringe ngemushando dzatingada kuzoita mundaramo mwedu uye kuti tizokona kuriritira mburi yedu yamangwani.

Nyamashi tinoziya kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora kuti vakone kufundira mishando yavangadai veizoda kuita mukati mwendaramo yavo izvi zvakanaka maningi.

Tikaringira nyamashi unowu, tinoona kuti vantu vazhinji , vanohamba mimango mikuru veienda kuzvikora zvepadera. Indaa yekuti uku kunofundiswa vantu mishando dzenyara.

Kuzvikora zvepadera kunofundiswa mabasa enyara akadai kusiyana ngekuti vantu vanenge veida kuzozvishandisa kumabasa kwavangadai vari izvi zvakabaakosha ya.